Ni jiggén la jigeen bu rafets mu ngiy sol mbubba bu rafet mubaba mungi awhong mu ngi taxaw rit yay taraxshi loxam yi taxaaam rafen.

lii dalla bi ñul ladàlla bi dali goor la, nit moo ko dee sol beneen bi ñu ngoo teg sur beneen bi ñu ngoo blm ci mir be lalabrfena lool.

Fi tali la moto yi ño ngi ci kaw tale bi benneen moto bi lampam bi mu ngiy tax yeneen moto yu ño ngi boor pale moto bu neté la akk moto bu ñool.

Fi de palasio sanne karte la ñi ñi ñu ngitaaw di toppa lante di dem sanne karte gi góor ak jige ni ñoo fa nekk.

Lii def de jàppa jën si gé, jàppakati jën yi ñoo ko deeyu rur jàppa jen, te li jën bu batuga, doomuna geena.

Ki mu nger woone ne seen palaasi liggookaay defa bu ga liggéeykat so mu nger woone kuu bu ga liggéey ci ñoom naka ngalarey wala def be nga am liggéey foo wala ban xam xam nga wara am be nga muna liggéey foo.

Li iwlaediw-yaram la defa baaw ci yaram bi lool denko df ayarambbur sa yaram bi muna rafel te no.

Lii moom rlakayti kibaar bi ñi ñi jënko de jànga bur xam lu xew ci adduna bi wala ci réew mi bi.

Kyte gibaar la nen li den ku dey jànga ur xam lu xew ci réew mi bu wala lu xew ci bitim rew gaay den ku dey jaay ku bu ga jn nga jend nga jàngal nga xam lan mo xew ci réew mi.

Fi ñekti nit moo fi nekka ñaari xale yi ñoolu ay xale yi jàngakat leen kenen ki mooleen dee janga mu ngee jàngale xale bi bukk bi mu ngi seen digante tica bi mu ngi sol montor.

Ay kabal limi naj ñu uutee te li ni ñi denko dee naan soo ko naanee defa baag ci yaram bi tropp gaay denko dee jaay ci biti gi walla ci suppamaketu.

Lii buk la bëk bu ndaw ak pensil buk bi niñi dañ ce binda foofu seen kibaar dañ jakf.

Lii kaba dewyi yaram la ñiñ nigen ko de yus bur diwoo seen yaram def deera fatal yaram ak nooyalko te baaxnaloo.

Lii talila talibi mungi si birr terrobi mungi am nekyu guda si borram motto yu barri ñingi taxaw si borri talibi nitñi ñingi dokh si kaw talibi.